Hawaasni gartuu uummataa bakka tokko jiraatan maatiin immoo mana tokko keessa kan waliin jiraatanii fi jiruu fi jireenya isaanii adeemsifatan jechuudha.

Barreeffamni nutti mula'tu Kun meeshaalee garagaraa jedha meeshaalen gosa garagaraatu jiru meeshaalee mana keessaafi meeshaalee kan biroon ni jiru meeshaaleen gosoota garagaraatu argamuu danda'u jechuudha.

Barrreeffamni asi olitti mul'atu kuni Asxaa jedhama. Asxaan dhaabbata garagaraa bakka bu'e waa'ee dhaabbata sanaa Kan muldhisuufi dhaabbatni tokkoo maallattoo akkasi qaba jedhee Kan bakka bu'e kan muldhisuudha jechuudha.

Hooggantoonni beekamoon namoota dur oromummaa fudhatanii dhaabbata tokko kan hoogganan bakka bu'anii wantoota adda addaa kan gaggeessan warreen bebbeekamoodha jechuudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexawwan. Kitaabonni barreeffama garaa garaa kan namni beekumsa garaa garaa keessaa argatuudha. Matseetiin immoo kamneen akka suuraa, waraqaa ragaa barnootaa keessatti kan hammatuudha. Gaazexaan immoo seenaawwan garaa garaa kan of keessaa qabuu dha.

Barreeffamni oliitti mul'atu kuduraalee fi muduraaleedha. Kuduraalee fi muduraaleen gosoota nyaataa keessaa isaan barbaachisoo fi isaan murteessoodha. Kuduraalee fi muduraaleen biqilootaarraa firii garaa garaa irraa kan argamanidha jechuudha.

Barreeffamni asiin olitti mul'atu kun amantaa jedhama. Amantaan kan namoonni na gargaara, naaf ta'a jedhanii itti amananii lubbuu isaaniitiif jecha waaqeffatan jechuudha. Amantaan kunis gosa garaagaraatu jira.

Manneen dhugaatii dhugaatiiwwan garaagaraa kan of keessatti qabatee fi kan keessatti gurguramudha jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo nyaati gosa garaagaraa kanneen akka foonii fa'aa yeroo baay'ee itti gurguramudha.

Elektirooniksiin meeshaalee garaagaraa kan akka sibiilaa kan of keessatti qabatedha. Bakka sibiilli miidhame tokko itti fayyuu danda'udha jechuudha.

Barreeffamni olitti mul'atu barumsa jedha. Barumsi akkaataa wanta tokko hubannaa isaa argatanii fi wanta dura hin beekne tokko beekuuf bira gahanidha. Barumsi gosa adda addaatu jira barumsa mana barnootaa fi barumsa mana amantaati.

Alaabaan wanta tokko yookiin biyya tokko bakka bu'ee kan ibsudha. Asxaan immoo dhaabbata garaagaraa bakka bu'ee maalummaa dhaabbata tokkoo kan ibsuu danda'u jechuudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kuni oomishaalee suuparmaarketii jedha. Oomishaaleen suuparmaarketii kana wantoota garaa garaatu keessatti mul'achuu danda'a. Dibata garaa garaa kanneen akka dibata rifeensaa fa'a, dibata qaamaa fi wantoota garaa garaa miidhaginaaf oolan achi keessaa argachuu ni dandeenya.

Barreeffamni asii olitti argamu kun siyaasa jedha. Siyaasni biyya tokko keessatti bakka olaanaa kan qabuu fi yoo seeraan itti gargaaramne, siyaasni biyya tokko miidhuus, biyya tokko guddisuus gargaaruus keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha.

Bu'uuraaleen misoomaa wanneen biyya tokkoof barbaachisan keessaa isa tokko ta'ee, biyya tokko guddisuuf kan gargaarudha. Akka fakkeenyaatti mana barumsaa, buufata fayyaa kaasuu dandeenya.

Barreeffamni asiin gaditti mul'atu kun Hawwaasaa fi maatii dha. Hawwasni gartuu uummataa bakka tokko jiraatu yookiin naannoo tokko keessa waliin jiraatuu dha. Maatiin immoo kan mana tokko keessa waliin jiraatanii jireenya isaanii gaggeeffatanii dha.

Daldalaa fi gabaa. Daldalli waan gurguramu tokko mi'a namarraa gara namaatti darbee jijjiiramuudha. Gabaan immoo bakka daldalli Suni itti gaggeeffamuu fi uummata achitti argamee gurguree bitu jeechuudha.

Barreeffamni olitti mul'atu geejjibaa fi konkolaataawwan jedha. Geejjibni akkaataa wanti tokko asii ka'ee biraa ittiin gahu. Konkolaataan immoo isa nama fe'ee yookaan waanta ta'e tokko baatee bakka biraatti geessuu danda'udha.

Hawaasni gartuu uummataa biyya tokko keessa jiraatanii jechuudha. Maatiin immoo namoota mana tokko keessa jiraatanii jiruu fi jireenya isaanii waliin adeemsifatan jechuudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kuni Daldalaa fi gabaa jedha. Daldalli kan namni tokko gurgurtaaf bittaatiin haala inni ittiin adeemsisu dha. Gabaan immoo bakka daldalli itti geggeeffamu yookaan bakka namoonnii itti walii galanii waa wal harkaa bitanii waliin deddeebi'ani dha.

Maatiin gartuu uummataa yookiin hawaasaa tokkoo kan of keessaa qabudha. Maatiin immoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatanii hariiroo waliin qabanidha.

Barreeffamni olitti mul'atu kun xiqqoo oduudha. Oduun gosa garaagaraatu jiru. Oduun biyya tokko keessatti dhiibbaa garaagaraa uumuu danda'u jechuudha. Oduun yoo qulqulliinaan itti hin fayyadamne oduun Kun biyya tokko jigsuu danda'a. Oduun yoo seeraan eegamee qulqulliina qabaate, biyya tokko ijaaruus danda'a.

Barreeffamni olitti argitan kun arkitekcherii fi ijaarsa jedha. Arkitekcheriin fakkii wanta ta'e tokkoo warra kaasanii dha jechuu dha. Fakkii gamoo adda addaa warra kaasanii lafa kaa'anii dha. Ijaarsi immoo fakkii arkitekcherichaa isa lafarratti ijaaramee mul'atu dha.

Kitaabonni kan beekumsa garaagaraa irraa argatanidha. Matseetiin immoo wanta suuraa adda addaa keessa kaawwatanidha. Gaazexaan immoo kan oduu yookaan taatee haaraa irraa hordofanidha.

Meeshaaleen manaa wantoota garaa garaatu jiru. Meeshaalee ittiin nyaata qopheeffannu, meeshaalee irra teenyu, meeshaalee irra ciifnu fa'aa hammata.

Barreeffamni olitti mul'atu elektirooniksii jedha. Elektirooniksiin gosa adda addaatu jira bakka mi'a moofa'e itti haaressanii fi bakka sibiilonni adda addaa itti argaman jechuudha.

Wanti asii olitti argitan kun fuduraalee fi kuduraalee garaagaraa kan gabaa keessatti gurguramanii fi dhala namaaf fayidaa guddaa qabanidha. Isaan kun ija biqilootaa irraa argamuu kan danda'anii jechuudha.

Suurri asiin olitti mul'atu kun biqiltootadha. Biqiltoonni kan uumamaan lafa keessaa biqilanii ol guddatan fi kan namoonni dhaabanii yookiis guddisanii biqiltoonni Kun fayidaa garaagaraatiif ooluu jechuudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kun bu'uuraalee misoomaa jedha. Bu'uuraaleen misoomaa biyya tokkoof wanta barbaachisaa ta'ee fi wanta murteessaa ta'edha. Isaan keessaa kanneen akka mana barnootaa fa'aa

Barreeffamni nutti mul'atu kun faaya jechuudha. Faaya jedha. Faaya jechuun miidhagina waanta tokkoo yookaan bareedina waanta tokkoo bakka bu'ee kan mul'isudha jechuudha. Faayaani waantota garaa garaatiif oola jechuudha.

Barreeffamni asiin olitti mul'atu, kitaabota, matseetii fi gaazeexaa Kitaabotni kitaabota kan garaagaraa kan namoonni barreessanii fi kan manneen barnootaa keessatti argaman. Matseetiin immoo kanneen suuraan keessa kaa'amuudha. Gaazexaan immoo oduun addaa addaa irratti kan dabarfamudha.

Barreeffamni olitti mul'atu kuni oduu jedha. Oduuni biyya keessatti dhiibbaa garaa garaa uumuu danda'a jechuudha. Oduuni hawaasa tokkoo fi hawaasa tokko illee walitti naquu danda'a jechuudha, oduun yoo qulqullina dhabe. Oduun yoo qulqullina qabaate biyya tokkollee ijaaruufis faayidaa guddaa qaba.

Barreeffamni asii gaditti mul'atu Kun tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaanboo jedha. Tajaajilli bu'uuraa nama tokko tajaajiluudhaaf Isa barbaachisaa ta'edha. Tajaajilli qinxaanboo immoo wantoota tokko tokko xixiqqaatanii bakkoota garaagaraa jiran jechuudha

Wanti asitti argamu kun miidiyaa hawaasaa jedhama. Miidiyaan hawaasaa hawaasni tokko bakka barbaade taa'ee taateewwan gocha biyya garaagaraa keessatti ta'aa oolan kan manasaa keessa taa'ee kan ittiin hordofu miidiyaa hawaasaa jedhama.

Barreeffamni olitti mul'atu bineensota manaa fi alaadha. Bineensota manaa warri jedhaman kanneen bineensa ta'anii, namatti madaqanii, nama waliin jiraataniidha jechuudha. Bineensota alaa kan jedhaman immoo warreen bakkeetti galanii bosonatti galanii jiraataniidha.

Barreeffamni asitti mul'atu geejjiba, turizimii fi immiigireeshiniidha. Geejjibni akkaataa namni tokko bakka tokkoo ka'ee bakka biraatti daddarbudha. Turizimiin immoo wanta daawwatamu wanta bareedaa ta'e namni tokko dhaqee daawwatu immiigireeshiniin immoo waraqaa eenyummaa biyya tokkoo biyya biraatti ittiin deemnudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kun biqiltoota jedha. Biqiltoonni uumamaan biqilanii fi kan biqilanii guddatan ni jiru. Dhala namaatiif fayidaa garaagaraaf ooluu danda'uu danda'u jechuudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu geejjibaa fi konkolaataawwani dha. Geejjibni isa namni tokko bakka kanaa ka'ee bakka biraa deemuu dha. Konkolaataawwan immoo konkolaattota namas ta'e mi'a garaagaraa fe'anii bakka tokkoo bakka biraatti dabarsanii dha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kuni biqiltoota jedha. Biqiltoonni kan uumamaan lafa keessaa bibbiqilanii yookiin guddatanii fi kan namni itti yaadee ofiin dhaabee guddisutu jira jechuudha. Biqiltoonni faayidaa garaa garaatiif oolu.

Barreeffamni asirratti mul'atu tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboodha. Tajaajila bu'uuraa kan ta’e wantoota nama tajaajluuf barbaachisan warreen narbaachisoo yookaan bu'uura ta'anidha. Gurgurtaa qinxaaboo lan jedhamu immoo wantoota tokko tokko yookaan baay'ina kan hin qabnedha.

Elektiroojiksii. Elektirooniksiini meeshaalee gara garaa kanneen akka suphaa bilbilaa fa'a fi kan kana fakkaatani kan of keessatti qabatu dha. Kana malee mi'a adda addaa sirreessuuf kan oolani dha.

Barreeffamni asii olitti argamu kunii barumsa jedha. Barumsi akkaataa sila waanta tokko hin beekne akkaataa ittiin waa'ee waanta tokkoo baranidha. Waantota hin beekne beekumsa isaa gonfataniinii muuxannoo isaa fudhatanii jechuudha.

Oomishaaleen supermarketii supermarketii keessatti wantoota argamanii wantoota akka dibata garaa garaa dibatni kunis kan rifeensaa fi qaamaa namaaf bu'aa guddaa kennaniidha.

Barreeffamni olitti mul'atu, tajaajila bu'uuraafi gurgurtaa qinxaaboo. Tajaajila bu'uuraa warri ta'ani, warreen bu'uura ta'anii warreen barbaachisoo isaan tajaajiloo tajaajila keessaa hafuu hin dandeenyedha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo wantoota xixiqqoo qofa qofaatti gurguramanidha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu ogummaa fi aadaa jedha. Ogummaan dandeettii namni tokko ofii isaatii Of keessaa baasee ittiin namatti gadi baasee argisiisuudha. Aadaan immoo eenyummaa yookaan saba tokko mul'isuuf kan gargaarudha.

Barreeffamni asii olitti mul'atu kun meeshaalee manaa. Meeshaaleen manaa wantoota mana keessatti itti gargaaramuuf nu barbaachisanii jechuu dha. Kanneen akka minjaalaa faa, teessumaa faa, siree faa.

Meeshaaleen manaa gosa garaa garaatu jira. Meeshaalee manaa keessaa meeshaalee itti nyaata nyaatan, itti nyaata hojjetan fa'aa, meeshaalee kannee akka teessumaa fa'aa, mana keessatti meeshaalee addaa addaa gosa hedduutu argama.

Aadaan eenyummaa Saba tokkoo kan mul'isuu danda'udha jechuudha. Ogummaan immoo dandeettii dhalli namaa waa kalaqee jiraatudha.

Egaa barreffamni asi olitti argamuu kun kopheewwan jedhama. Akkuma maqaa isaatti danoomsee ka'ee jira. Kopheewwan kunis kan milaa nama irra midhaa gara garaa irra dhowwanifi milaatti kan kaawwatamudha jechuudha. Eegaa kopheewwan gosa gara garaatu jiru. Kan goggaa irra hojjetamanis jiru.

Barreeffamni asitti mul'atu amantaa jedha. Amantaan kan namni tokko na gargaara yookaan na baasa na fayyaduu danda'a jedhee jireenyasaa guutummaatiin kan amanatudha jechuudha. Amantaan gosa garaagaraatu jiru.

Barreeffamni asii olitti mul'atu hawaasa fi maatii jedha. Hawaasni gartuu uummataa biyya tokko yookaan kutaa naannoo tokkoo keessa jiraatani jechuudha. Maatiin immoo namoota waliin mana tokko keessa jiraatan, jiruu fi jireenya isaanii adeemsifatan jechuudha.

Barreeffamni asiin olitti mul'atu, amantaa jedha. Amantaan kan namni achii as dhufa isaa keessaa naaf ta'a na gargaaraa jedhee itti amanatee jiraatudha jechuudha. Amantaan kunis gosa garaagaraatu jiru.

Barreeffamni olitti mul'atu kun biqiltoota jedha. Egaa biqiltoonni kuni biqiltoota lafa keessaa biqilanii asii ol guddatanidha jechuudha. Biqiltoonni kunniin gosa garagaraatu jiru. Kan uumamaan ofiin biqiluufi kan namni dhaabee ijaa/firii mukaa dhaabee biqilchu.

Barreeffamni asiin olitti arginu Kun, geejiba, turizimii fi immigireeshinii jedha. Geejibni akkaataa bakka tokkoo kaa'anii bakka biraa itti gahan, turizimiin immoo bakka bashannanaa yookiin bakka sammuun namaa waan haaraa argee itti boqotudha. Immigireeshinii immoo bakka waraqaa ragaa dhaloota baafatanii biyya tokko biyya biraa ittiin deemaniidha.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjibni kan namni tokko bakka tokkoo ka'ee bakka biraa ittiin ga'uudha. Turizimiin immoo wanta haaraa tokko kan namni daawwachuuf itti gargaaramuudha. Immigireeshiniin immoo bakka biyya tokkoo biyya biraa deemuun gara biyya biraatti fudhatamaniidha.

Kuduraalee fi muduraaleen wantoota dhangaa nyaataa isaan babaachisoo keessaa Isa tokkodha jechuudha. Kuduraalee fi muduraaleen qaama namaa keessatti gahee olaanaa qabu.

Barreeffamni asii olitti mul'atu faaya jedha faayyi miidhagina waan tokkoo bareedina waan tokkoo sirriitti kan mul'isuudha faayyi nama tokkoof miiraa gara garaa itti himuu danda'a jechuudha

Geejjibaa fi konkolaataawwan yeroo jennu, geejjibni akkaataa itti namni tokko bakka tokkoo ka'ee bakka biraa ittiin deemu taatee kanadha jechuudha. Konkolaataan immoo bakka tokkoo nama fuudhee bakka biraatti waanta namas ta'e waan biraa kan fuudhee geessuu danda'udha.

Beeksisni wanta hin beekamne tokko yookiin namni hin beekne tokko ittiin nama bira geessisuudha yookaan wanta ta'e tokko ittiin mul'isuudhaaf kan nama gargaarudha.

Barreeffamni olitti mul'atuu geejjibaa fi konkolaataawwan jedha. Geejjibni akkaataa itti namni tokkoo bakka tokkoo ka'ee bakka biraatti ittiin deemuu geejjiba jedhama. Konkolaataan immoo isa nama fe'ee isa nama fuudhee bakka tokkoo bakka biraatti geessudha.